My pipo, make we talk better talk today as person wey dey serious for im faith, weda na Christian um na Muslim um or any oda faith, how we dey take follow God, e get some kind way were we suppose dey thrive for this life e no easy um but e dey possible So I wan ask you, as responsible, thoughtful follower of faith how you dey take thrive First thing first make we understand wetin thrive mean. Thrive na to try to do well to push yourself, to waka steady even when life hard As person wey follow wey dey follow God you not go just sidon dey wait for miracle You go need put hand for work dey pray, dey live good life and dey help people dey show love and dey avoid wahala and dey respect wetin your faith talk and wetin our faith talk as e concern striving, di number one thing wey our faith talk concern striving be say we go dey pray and meditate regularly as pesin wey dey responsible for faith you no go just joke with prayer, you go go dey talk to God on every day even if na small, small time, you go dey read your holy book or any other book wey go add knowledge to our faith you go de ask God for direction sometimes you go calm down meditate quiet your mind dey hear from God di number two reason na to dey honest and sincere for everything way you dey do Pesin wey dey follow God suppose dey truthful, e no suppose dey lie, dey cheat, dey carry fake mata dey waka if even if nobody dey watch you God dey so you go dey thrive to do the right thing and even if when life hard you go dey sincere, you go humble and you no go dey proud. The number three mata na to love your neighbor no dey do eye service You go show love no be only to your family or to people wey you like even if na people wey you no sabi or people wey don offend you You suppose forgive. You go dey carry people matter for mind in a good way you go dey show care, dey dey share even if you get or you no get. di fourth reason, you go dey work hard you no go dey lazy around first no be excuse to dey lazy you go still dey still work you go dey hustle you go dey go about your best even God no like lazy person you go dey use your time well even if you be student you go read if you go do business you go dey honest you go dey faithful for all your waka and the number five reason you go dey help people dey do good striving no be just by yourself oo you go they look how you fit take better another person you fit give small help to beggar or even encourage pesin wey one give up na all this kind thing be striving you still dey shine light for di dark world you be example of good follower of Christ. And di sixth reason you go dey respect rules and authority. Pesin wey get sense and fear of God go dey obey law e no go dey go dey find ways to dodge tax or bribe police You go dey follow better road even when others dey cut corners you go stand gidigba You go respect elders, leaders and even fellow man and the seventh reason you go dey spiritual you go grow spiritual everyday to thrive no mean say you perfect um already you go dey do am small small You go dey I know say e get sometime you go dey stru you go dey you go dey struggle with anger with temptation but tomorrow e go better You no go give up you go dey open yourself make God help you you go dey go learn dey improve na so e supposed be So before I waka commot make I tell una in some total wetin striving mean How you dey strive, you fit ask yourself every day. I dey live as better follower of faith. I dey make God proud I dey try my best thriving no easier um but with God everything dey possible make you no give up.

My pipo, may I ask una one small but important question. How obedient you dey to your spiritual leader? You see, get some kind people wey you go call my papa in the Lord, but them know dey ever-hear word. Na only for mouth them dey loyal, but wen instruction come, dem go dey drag leg like say na dem dey lead the leader. If your pastor say make you come early for service, you go dey begin talk say I no get transport Or na online I go watch am. But na di na di same. You go dey early for work every Monday morning. No be say you no fit do am um. Na just say you no get respect for wetin God don put on top that man head. Obedien no be say you dey always agree um. Obedience na wen you dey follow even when you no too understand. For Bible we see say Abraham follow God instruction even when he no make sense. Now imagine say Abraham begin argue with God like some of us dey do with some of our pastors e for miss im destiny um Some people dey dey behave like Naaman um. Remember that sojar wey Elijah tell say Go baff for river Jordan seven times Naaman vex um im say Why Jordan No be beta river dey for my side But na wen im finally obey, at that time healing come um. Sometimes your spiritual leader fit tok one tin, wey go heavy for your ear. But if you truly If truly God dey use that man, you go know say that obedience fit open door wey prayer no fit open. I remember one sister wey dey my church. Pastor talk say make she join evangelism team. She dey complain say she dey shy, say she no sa be talk. Pastor still encourage her. After small time she begin dey go out wit dem. My people, na for sm some of, na for one of those outreach she jam di man wey marry her um till today. Obedience open dat door. Disobedien dey carry people enter wahala. You go dey tell God say use me, but you no go fit even obey small instruction wey your pastor give you. How God wan take use peson wey no dey follow instruction Sometimes di tin wey your spiritual leader go tell you, you fit go tell you you fit be discipline. Like say make you no date that guy or make you stop to dey do dat business wey no clean. You go dey vex say na dem wan control your life. But my brother and my sister, obedience na kill if you no sabi dey obey you no go go far. no be say your pastor be God um but if na true man of God, God dey use am guide you as Bible talk say make we obey dem as dey be ruler over us. Because dem fit they watch over your soul. I dey ask you again, how obedient you dey to your spiritual leader Na true say you dey loyal or na eye service. Wen dem no dey, you go still dey respect instruction or na just wen dem dey look you. Make we check ourself. Obedience na test of character um. Sometimes,e fit determine whether you go climb next level or you go remain where you dey if you

My people, make we talk about my view about the relationship of military personnel. Make we tok true um relationship wey involve military peson, no be beans um. E get as e bi. Na different kind of wahala and challenge dey follow am. If you ever date or marry soldier before, you no, you no fit understand wetin I dey talk. But people wey don dey inside dem go tell you say na real test of love and patience first of all mility life no stable um one minute dem dey for lagos next tin you go hia say dem don pose am go Maiduguri or Portharcourt. e no dey take time dem go dem no go get long notice you go jus wake up hia say babe I dey deploy tomorrow um jus lyk dat how relationship go sweet. Communication na anoda mata um You know say civilian relationship get style, steady, call, chat, videos, hangouts but for military personnel especially wen dem dey for operation ground or training camp you no go even hia say you no go even hia say dem call you or even check up on you for days and no be say dem no love you um but duty no dey allow so if you get min dey always fly you go suffer Na trust and understanding go hold you strong. Another thing be say militry people dey trained to dey hard. Dem no dey too show emotion like normal people. Sometimes dem go just dey act strong even wen dem love you well So if you be peson wey love affection I love you every second e fit hard for you to cope um You go just dey tink say na dem no kia but na just di way wey dem dey take build and you see jealousy e dey for both sides um because sometimes dem go dey around oda fine people male and female you go just dey imagine tins but true love no dey rule tins lyk dat If you dey wit soldier you go dey nid strong heart if you no trust jealousy go kill you for inside di rlationship sharp sharp make we talk about Family life, married military personnel dey try well well um. Because e no easy to balance family and service. Some of dem dey miss birthday, anniversary, even childbirth. Imagine say your wife dey hospital and you dey bush. na pain. E dey take God and serious commitment to keep marriage in one person dey always waka upon make we no lie, dem still get sweet side. If soldier love you, dem dey love you deeply. Dem dey love you pass many people and dem dey protect you like say na national treasure you be. You go jus dey feel secure. Soldier no dey let anybody stress you um plus most of dem dey disciplined, responsible and focus Anoda plus na di way wey dem dey value time because dem no dey get much of am and any small time wey dem spend with you dey special. Even wen small weekend go dey like honeymoon but make we no sugarcoat everything um some soldiers fit still misbehave just like civilians Dem fit ges woman for every location and dem fit pos so no go enta blindly um shine your eye

Make we talk about govment decision wey don affect me, my own experience, my pipu make I ask una, government don eva take decision wey touch you for bodi? Me um I no go lie um, e don happen to me plenty times and na everi day tin, make I just talk about dis one wey pain me pas, na fuel subsidy removal wey dem do, di day dem announce am, I just dey house dey chop yam and oye, na im I hear breaking news say fuel subsidy don go. At first I no too undastand the tin um but my pipu, na the next morning I undastand am well. I kari two thousand go buy fuel, dem tell me say one litre don reach six hundred, my eye clear, from dat day everi tin change, the transport double, fud stuff increase even pure wota wey dem dey sell ten naira, som pipu bigin dey sell am twenty naira. Na so dis life bigin ton upside down. For pesin wey dey hustle daily to sovive, dis kind of govment decision fit break your back um you wey be small business owner and I dey run small POS, and I dey do deliveri na bike I dey use. Before with like one thousand fuel, I fit move around town, do deliveri, still get small gain but afta dat decision um my brodas and sistas fuel swalow all my profit um I bigin struggle to even maintain the bike, customers no even wan pay extra, but fuel no dey hear stori. No be only me um even my nebor wey be teacher bigin trek go skul. She go trek waka from house reach skul like say she dey do marathion.because Salari no increase um but transport don jump so tell me how how pesin no go vex. Somtimes I dey reason am say dis pipu wey dey pawa dem no dey feel wetin we dey feel, dem dey tok big English like long term economic benefit but we wey dey ground dey sofa short term honga. You go enta maket, rice don double, gari no even dey cheap again which kind decision be dat wey go push pipu go into more povati. Everi student sofa transpot um transpot moni no dey, some of dem begin miss class, some of dia parent no fit cope again, na so some education still dey sofa because of one singul policy and you no wetin dey pain me pass, e be like sey dem no dey even prepare well before dem take dis kind decision. No cautioning um no palliative reach everibodi just sofferin straight. Den later, you go hear dem for TV dey smile dey talk sey we dey undastand your pain; if una ondastand why una why una no feel am Govment sopos dey protect pipu because poor pipu if dey wan take decision dey sopos tink am well. How e go take affect maket women How e go take affect vocaniza? How e go affect teacher, even plus bus drivas, barbas, tailors. No be just big drama and economic teori um pipu dey cry siliently but pi but no body dey hear, as citizen, we no fit stop govment from making decision but we fit stop our mind. na because na we dem dey represent no be dem sopos dey comfor com dey comfortable, while we, we dey strugle to chop once a day. Yes, govment decision dey necessary sometimes but th way dem take go about am dey veri important, like communication, planin, sopot and all oda mata. If you ask me sey government don take decision wey touch me; I go say yes and no be small um e touch my poket, e touch my peace of mind, e shake my biznes, I still dey hope say one day the lidas go truli put us wey be dia pipu first.

How I dey take manage close relationship with my oga um na dis one be topic wey meni pipu dey doj but reality be sey, e dey happen for work place. How pesin go take manage close relationship with im oga wey be im boss? Because true be sey, if you no wise, the same closeness fit turn to problem wey go spoil your work or even your name um me I go yarn base on di experience um for my last work, me and my oga dey very close, e be like like na my work and me sef dey give am result. So small small we begin get dat rapot. E go even ask me join make I join am for lunch sometimes sometimes e go gist me about tins wey no coin wey no coinsign work, at first, I dey feel sey e no gud but lata I con learn sey, e get how pesin sopos manage am well. First tin, I no talk um first tin I go talk be say respect your boundaries even if your boss dey treat you like frend no go foget sey na still your boss um no go kari gist wey una talk durin lunch enta office and bigin dey feel like sey you be mate. Respect no suppose reduce because una dey close if e make you if e say make you do do somtin, you go still dey do am sharp sharp, no form sey, abeg na you know sey we dey tight.dat one na na receip for disgrace. Anoda tin be sey, no dey gossip um e go shock you sey meni pipu for work go dey luk una. Some go dey jealous, som go dey suspect sey, you dey do back door runs, so make you shine your eye. No go talk wetin your oga tell you for customa give anoda colig because na so wahala dey start. Pesin fit trist your word, kari am go give oga, next tin wahala go enta and if you and your boss dey close, just zip your mouth like padlock, kip private mata private, I also learn sey you sopos dey loyal but still hold your ground. No be because sey you and your oga close you go con sopot everitin wey im do. Even wen im dey rong, a real close relationship na wen you talk true with respect, like one time, oga wan sack one staff sharpaly I call am one side, I sey sir, I no sopot wetin she do um but make we give am warnin first, e lis ten to me, dat one na mature na mature closeness. Anoda tip to avoid formin cliq because if you begin dey folo oga waka everi wia, oda staf go bigin avoid you, dem go dey feel sey you dey spy on dem go give your oga. Make you still dey flow with everi bodi, greet everi bodi, help wia you fit no dey do like sey you don reach heaven because you and your oga dey flow. Humility no go kari you Humility go kari you go far um you sef go need to get sense, closeness no be pamanent sit, today fit be your ton, tomoro fit be anoda pesin ton, so no go offend oda pipu because you feel sey you get corna. One of my ex-colig, wey wey dey always form oga padi, wen my new boss come, naso dem jell am, na so im begin dey sofa nobodi gree help am becos im don offend everibodi pride so always rememba position or privilege fit change. Lastli make I talk sey na praya still important because na only god fit guide pesin heart, if your relationship with your oga no get wahala, tank god and still pray make e no spoil.

Wetin b attributes of a good spouse Wetin make your husband or wife correct well well, my pipu for dis life to marry beta persin na big blessing um u fit get money fame, fine house ogbenge car but if u no marry beta spouse your peace of mind fit Dey shake like nepa light, so today make we talk about d attributes d qualiy of beta spouse or beta husband or wife, d numba one na respect, if your spouse no get respect wahala go full house um weda na man or na woman respect no b one way traffic, husband go respect wife and wife go respect husband, u go Dey talk to your partner like sey na your na your houseboy or house girl, even if you get money pass am, even if you sabi English pass am, make respect Dey ground um na respect Dey make love last, and d number two reason na communication, If u no Dey talk, una no fit grow, if wahala dey talk am um if u Dey happy talk am, if u Dey vex talk am talk with sense some pipu no go carry face like pepper for house, dem go expect their partinas to read their mind like say dem b prophet, e no work like dat um correct spouse Dey communicate well, dem no Dey shout anyhow, dem no dey dem dey dem go sabi talk and wen to lis ten, number three reason na supportive spirit o, good husband or wife no Dey let you fight life alone, weda u Dey up or u Dey down, dem go stand by you, you wan go school dem go encourage you, you wan start business dem go ginger u, life get up and down, but if your partner Dey your side like correct back bone, everything go soft small, na dis kind support Dey sweet for marriage, d numba four reason na faithfulness, no b small mata o, trust na like egg once e break wahala don start, correct spouse no Dey cheat dem no Dey hide and seek um dem Dey loyal both physical and emotionally, dem Dey guard dia heart and dia body, if your partina Dey faithful you go sleep with two eyes close d number five reason na maturity, I no mean age um I mean sense, mature persin no Dey carry small mata turn quarrel, dem Dey think before dem act dem sabi sey no every time wey dem dey wan wey dem suppose win argument, dem Dey ready to apologize, dem Dey ready to forgive, marriage no b competition na partinaship, if one persin always wan prove say dem Dey right, d relationsip go sink d number six reason na good character, you fit fine like morning sun or handsome like nollywood actor, but if your character bend marriage no go sweet um good spouse Dey honest, humble, kind and dem no Dey carry gossip up and down, dem Dey con ten ted dem Dey try grow improve and be beta person everyday, di numba seven persin na hard working man or human, you fit get work ethic marriage no go sweet if na only one person Dey do everything and financial wahala no go too Dey dat much una go help each oda if u no get job atleast may one person Dey help for financial aspect, may one Dey help for house, and d number eight reason na God fearing partina, I no Dey talk religion or too much church at ten dant, I mean person wey get fear of god for heart, if your spouse fear god dem no go hurt you, and las las good spouse no be perfect human being, no body holy pass but na person wey Dey try peson no go peson wey go openly correct you person wey Dey ready to grow with you no be competition dem Dey do with you, if you get person like dat cheris am um because na that kind person u go continue to build your self with, marriage sweet um if two pipu come togeda with good heart and beta attitude and e go last.

Wetin b d impact of entertainment for Nigeria, Wetin entertainment don do for Nigeria d impact wey e get, my pipu make we talk true today, entertainment na one of d biggest tin wey Dey shake Nigeria now, if you look am well u go see music, film, comedy, skits, dance, social media con ten t and even fashion don turn big time industry, e no jus Dey give us enjoyment o, e Dey change life, e Dey put food for our table and e Dey carry Nigeria name go far for abroad, make I break an down small small. First of all, entertainment don create beta jobs for pipu, before before, everybody b doctor lawyer engineer but now pipu Dey make money from singing, acting, editing video and directing movie and even creating con ten t and even to dance for TikTok.pipu like kiss Daniel, burna boy, funke akindele, sabinus and all of dem don use talent take survive and dem Dey help and Dem dey help odas survive too, you go see sey dem go employ PA, manager, makeup artist, camera man and editor, so e b like sey one persin hustle Dey feed like ten odas, anoda impact b sey entertainment Dey unite Nigeria, for dis country wey we get different tribe and plenty wahala, once one jam drop or move hit like dis, um everybody Dey join body o, weda u b Yoruba, Hausa, Igbo or from south south, once you hear who Dey breath u go just smile, weda na comedy skit or latest Afrobeat track, e Dey give joy na only entertainment Dey make persin forget fuel wahala palava or government stress, even if na for jus few minutes e go end there, entertainment Dey promote nigeria image abroad if u reach UK and Europe even Asia you go hear sey dem Dey play Nigeria song, burna boy win Grammy, da ido wiz kid Dey sell out stadium for foreign land, nollywood movie Dey show for Netflix, Amazon even for cinema wey oyinbo pipu Dey go, pipu Dey ask question like Wetin Dey happen for naija wey talent full like dis, so entertainment Dey clean our image wey politics and corruption don stain e Dey help with youth empowerment, instead of say pikin go Dey follow bad gang or Dey idle, na dem Dey pick phone Dey create con ten t, person fit jus carry hin phone ring light and small eye Dey boom millions of views, branding and popularity, u go hear sey dis guy blow for one skit o, even pipu wey no finish school Dey make clean money because dem Abi act, or dem sabi make pipu laugh, na big work for Nigeria b dat, as u see entertainment e Dey preserve culture plenty song, film, comedy Dey carry our language, our style, our tradition our movie, like anikulapo or music like egedege remix with flavor Dey remind people of our root, no b just to laugh or dance, Dem dey use entertainment pass message, but make I talk tru e get small negative side too o, some pipu de chase clout with nonsense con ten t u go see persin dey risk dey do risky or immoral things jus to get view, some movie or music dey promote violence, fraud or fake life style, so we gets, we gaz dey careful and dey use entertainment wisely, parent sef need to monitor our pikin dem and for d kind entertainment wey dem Dey consume, still d overall impact na positiveness, entertainment don give Nigeria beta hope job, pride and beta voice.

My people make we talk about traveling as means of wey persin Dey take open eye, make we talk about traveling, either e b part of education or traveling na anoda wey persin Dey use open eye, travel na part of education o na tru talk b dat, my people make I no lie d popular saying wey we sey travel na part of education no b wash na tru wey Dey clear like today, if u never Waka commot form your comfort zone before u no go ever understand Wetin Dey really happen for dis world, education no b only book o, dem Dey read for school o but sometimes na places wey we Dey go, pipu wey we Dey meet and things wey our eye Dey see na hin Dey teach u pass, wen pipu travel e Dey like life from anoda angle, for example if u grow for one small village, or particular city, everything go Dey look like sey na only your own way na hin correct but once u Waka go anoda place even if na jus Anoda state for naija u go see sey pipu Dey chop different food, speak different language, behave different way and still Dey live life, d kind of exposure wey Dey expand your brain e Dey teach u tolerance, respect and beta understanding of pipu wey no b like u, u go understand sey Wetin u Dey think na normal for your side e fit b stranger e fit be strange for anoda place o, like persin from north wey travel go east, e go see how Igbo pipu Dey hustle early morning and dem Dey greet Wetin dem and how Dem dey greet wetin dem Dey value, somethings go happen if Yoruba persin go south dem go learn new culture try new food like banga soup or fisherman’s soup, Dem dey e go b like eye opener for dem, no b only culture mata o even for education career, travel Dey help well well, u go travel go city or abroad u go see many things wey wey dey u wey we Dey use as old style for there, dem don upgrade am o elsewhere, pipu fit learn new farming style for anoda state, honing computer skill for anoda contry, u go see roads wey dem use solar light, clean water system and even digital classroom, all dis na education wey no dey for textbook and sometimes travel go make persin get new idea or vision u go see Dey one person go abroad come back with beta knowledge, open business employ pipu, anoda persin go see how dem go take manage waste for anoda place, comeback start recycling company and movement Dey turn to improvement o,even small children sef wen dem follow parents travel go village or city dem Dey learn sense, dem go begin ask questions, why dis place get light steady and our place no get, or why dem Dey drive on dis side of road, na curiousity o wey go lead to learning, travelling dey open awa eye make dem know sey d world big pass TV and their school compound. Make I Dey talk tru, u no go need u go u no go need travel go abroad o before I go learn o even local travel like Lagos to Ibadan, from kaduna to calabar fit change your mindset d important thing b sey u commot from where u Dey and u go anoda place go see and learn and open to new um to new ideas and new place, yes travel Dey cost e no Dey easy sometimes money Dey involved but if u get d chance even if na short journey make u drive am well because e go add to your experience, e go make your sense Dey sharp and e go add to your your education and u fit even use technology travel with your mind, u fit watch documentary, connect with pipu wey Dey online at ten d visual class but u fit Waka physically go anoda place, my broda and my sista take dat chance.

Make we yarn about how social club take help build pipu skill, my pipu d tru for dis mata b sey for dis life wey we dey no b only book carry sense o, u reach wey u go dey u fit sabi mathematics, you fit graduate first class but if u no sabi relate with pipu, and communicate well and behave among crowd, u go struggle for life na wen na why today u go yarn about how social club Dey help persin build good skill, first of all make I explain small Wetin b social club, social club na group wey pipu dey form for friendship for fun o, for support sometimes even business networking, e fit b old school association o, poultry club, church group oh, sport club, drama, even local youth group for your area, d koko b say, pipu come together regularly share idea and do things together and grow as one, na Wetin concern pipu Pipu skill for inside, Omo e plenty o, because once you Dey inside club, wey get pipu, u no get choice but to how to relate with odas, u go learn how to talk without causing quarrel, how to Dey lis ten well well, how to Dey express your opinion, all dis part na na all dis part na skill of pipu, one big skill wey social club Dey build na communication, for meeting u go talk sometimes na you go address d group, sometimes you go give report, contribute idea na na so I go begin how to talk clearly, how to represent your thoughts and how to confide to Dey confident in front of crowd, small small dat fear of public speaking go waka leave u, anoda skill b anoda skill b sey na team work oh, social club Dey always do group project, like visiting orphanage oh, building event, doing community clean up, planning member birthday party or even fundraising, u go Dey part u go dey part of dis community, u go work with pipu wey no dey think like u, d process go teach u patience, respect and how to blend with your own idea with odas, naso dat process go teach u process oh, e go teach u plenty plenty things naso office and business Dey too, u go learn friendship leadership even if no b your Oga dem fit put u as secretary welfare or MC for one event, u go Dey handle responsibility follow pipu go settle small wahala, plan agenda and d kind experience no dey waste oh, because e go help u for workplace, for marriage for church and anywhere, wey human being gather. Social club still Dey help u learn emotional intelligence, how, because u go just mix with different kind of pipu, quite ones oh, loud ones oh, stubborn ones, u go Dey learn how to read pipu mood and how to calm down, anoda one na networking, u go learn how to network, u go meet different pipu tru there u go meet pipu wey go patronize you. Make I add dis one, social club no b only to chop rice and gist o, if u wan build your skill, you gatz participate well for social club, speak and volunteer, so my pipu social club na one of d best way to build your pipu skill.

Make we yarn if dance na jus for exercise Abi e pass like dat, my pipu una don ever ask Wetin dance really mean, some pipu go jus talk say dance na only exercise, some go say na to move body some go say na make e make e make dem sweat, some say na to keep fit, if u look am well I go see sey dance no b just ordinary body movement o e pass exercise, dance na expression, na healing, na culture na communication, na medicine for some pipu make I break am down, we agree sey Dance dey help body, na tru, if u if u dance your body Dey move, your blood go dey pump well, your muscle go move u go stretch, all dis ton dey help stay healthy, e fit help u lose weight, improve your breath and keep your bone strong, na why u go see dance classes, or fitness classes, zumba afrobeat workout, balle and so on. Make we talk about expression, u see persin wey no fit talk Wetin dey for hin mind but once music enter d dance start d persin go begin pour hin whole emotion tru body, happiness, sorrow anger, excitement all fit show for for body movement o, um u go see dance wey dey tell story with just step and gesture na dat time u go know say dance na language on its own, no need to talk o d movement, dey speak na for culture, na for culture dance na heavy mata, com Yoruba traditional wedding dem go complete Dem go compete with um bata or talking drum, go calabar festival na dance go go full ground, Igbo Hausa, tiv all dis tribe get dance wey dey represent their heritage dem go make their body move from masquerade coronation or naming ceremony all dis dance wey Dey speak history, so how yo go think sey na jus exercise wen e carry jus tradition and pride. Anoda big entertainment and career, pipu Dey survive thru dance oh, u see all dis pipu video vixen, TikTok dancers dem dey earn o, dem dey build name, dem dey top country, ni b place o dance Dey put food for table and turn person to celebrity, imagine sey persin like keffi or pocolee go talk say dance na just exercise, e no go make sense, na real um profession b dat o. Make we no forget about therapy o, dance too na therapy, e dey help pipu wey Dey go thru depression stress, even trauma, wen persin dance e dey release joy homornes for hin body e dey reduce ten sion oh, some hospital dey even do dance therapy for children and for old pipu, na serious healing tool o, and d best part b say e dey natural, no side effect jus move your body and express yourself and peace go enter your mind, even spiritually dance get power for church, mosque or shrine, pipu Dey dance as act of worship or celebration. David for bible dance so much wen hin cloth fall why? Because dance Dey connect body soul and spirit together, and for social connection dance Dey bring pipu together ,so my answer for dis question b say no dance no b only jus exercise e dey make body fit yes, e fit heal and e dey express emotions, culture and e dey entertain crowd, e dey build career and e dey even connect pipu naturally. So next time wey y see persin Dey dance no just look am, try move body too.

Make we talk about why Yoruba pipu dey shake waist and shake their nyash, um if u ever watch Yoruba pipu dance you go notice one common thing dem sabi shake waist well well dem dey shake body especially d nyash with serious rhythm, some pipu dey ask why Yoruba pipu dey dance like dat and wetin dey special inside, e good make u understand say, e somehow na why e good make we understand say e no b somehow, dance na culture na pride, na expression, first of all make I tell you Yoruba culture get deep respect for music and dance from ancient time, Yoruba land full dey full with different tradition, music even bata and talking drum, gangan, sekere and odas, each of dis instrument get beat wey dey call d body to move and d pat of d body wey dey respond first na d waist, no b say dem dey force am o na natural grove wey dey their blood, u go notice sey even for small children once dem hear drum their waist go begin respond because d rhythm wey Yoruba music get na, e dey spiritual, d beat no dey rush o, e no loud e no dey e no dey loud for nothing o, e dey steady and e dey sweet for waist to follow so when u see Yoruba persin dey dance na d beat dey control d waist. Anoda reason b say Yoruba pipu believe sey dance na free body expression especially for traditional ceremony, during things like wedding, naming ceremony or chieftancy title wen person dey commot to dance e go just move hand or leg, e no dey just move hin hand and leg oh na waist and nyash go lead d dance, na d way wey dem dey show joy and pride and style. You see dance like ijo bata or sango dance d movement dey heavy for waist oh, d dancer go bend twist and shake and turn all dis waist with waist and e dey show say dem dey in control, dem go dey confident, dem dey proud even d audience go dey shout waist, because na d waist movement dey sweet to watch, some pipu go talk say na immoral or na seduction but na understanding, for Yoruba pipu to dance with waist no mean sey u dey anyhow, na part of their identity, even elderly women dey dance like dat with elegance dem no dey see am as bad thing. Now make we enter symbol, for Yoruba tradition, waist no b ordinary part of body o, e represent fertility, beauty, strength and rhythm na why woman dey wear bead for waist, e get so wen dance dey invoved with waist e get d way wey e dey take honor body show culture. Wetin sweet pass for our modern afro beat and street dance u stil go see d same waist movement wey Yoruba culture carry come whether na Zlatan o, olamide o or portable, make I shock u, Yoruba women dancers get international recognition wey dey teach traditional Yoruba dance abroad and dey fit tell d world sey d waist na culture, so make we round up Yoruba pipu dey dance with waist and nyash because na cultural heritage e don tey, from time d rhythm of Yoruba music dey carry waist movement na why and e dey express joy waist movement carry deep meaning for Yoruba people from beauty to spiritual power and d dance dey connect both tradition and modern Yoruba life.